Gamo bitan dumma dumma woyishappenne burappe kexetida keeththa sinthan dere cimatinne aawati utidinne eqidi betetes aawatappe issi aawayi gamo duniguza mayidi afala bolara atidi betes.

Kawo osanachati be qoffa qacho bishiza botan daro asati uti diza asatape issi gidon gamo duguza qofe Adey kushe dhoqu histidi betese asatape sintha bagara diza manaxire ayfen wothidi des

Keehippe daro asati guutta xoqqu gida bootan uttidi garssan diza asatas xeelishe beetetees. Ha garssan diza asatikka birdda gidon dishin ha birddappe guye bagara dungguzza medhoy beetees.

Dumma dumma caala aawatinne caala aayati afela geetettiza mooce saate mayetiza may7o maydi qoofetanne goufeta kushen oykkidi bettettes

issi keehippe denbattiza bessan dumma dumma kowaase kaasanchati utti beettishin ta kowaase kaasanchatappe guye baggara kowaase kaasa ka7isiza aawatinne dumma dumma asati eqqidi beettetes

keehippe lo7iza keeththa giddon dumma dumma asati lo7iza may7o may7idi qoodhen gootha waraqata yeggidi beettetee asatappe issi macaaya karetha gita manaxire wothada beettawus

issi daro asay shiiqi beettiza keeththa giddon sinthe baggara daro asati utti beettetes ha asatappe sinthe baggara hanira uttidays booththa shurabe mayidi beettees

deyanas tee7ippe lo7iza keeththa giddon dumma dumma asati utti dishin ha asatappe istiniya macasa gida beettawus ha macasyakka kumeta gabare may7ada uttarus

Keehippe daro asati istimata shiiqi dishe ha asata giddofe issi u7e wo7ogidida addey ushicha kushe dhoqo histidi issi biradhe malatishe beettees haasatappe gure baggarakka xillila mitati beettetee.

Keehippe lo'iza kawo oosanchati issippe shiiqi beettishin .Ha kawo oosanchatappe sinthara uttida heezzu asati zo'onne gammo dunguza mayidi beettetes.

Lappun asati issi keththa mattan eqqi bettishin ha lappun assatappe issiniya macca giidishin heenko ussupunati atuma giidi bettetes ha attumatappeka puude baggara uuththay bettes.

Kehippe dembbatti ekkiza bottan ciilila mataynne ,ciilila miiththa haythey beetiza botan,issi adey kareththine boththu giidida kare medossa misille bessishe beetees.

Keehippe booti ekizaynne qonci betiza botani dumma dumma asati dumma dumma medho mayo mayid betishn asatappe sinthe Bagara karetha Adey eqidays gaamo dunguza mayidi betesi.

Keehippe daro asati issi mata shiiqidi beetishin ha asatappe daroti guuththa naytanne dere cima asati beetetees; ha asatappe guye baggaraka bica yarkaney beetees.

daro asati issi medho qoofenne issi medho shurabe may7di cugan cuwan uttidi beettetes ha asatappe hani baggara sinthan beettiza addezi kushen tophiya bandira oykkidi beettees

Dumma dumma misilin ekettida miishati deettishin issi bootan haathtey issi bootan shuchchaynne issi bootan lo7iza mitasinne inko bootan tamay beettetes.

Daro asay issi mata shiiqidi uttidi deettishin ha asatappe heen baggara keehippe dhililiza mitay deettees ha asata sinthanka kaththa woykko maadda giday sinthena dhidi deettees.

Issi Adey Botha shurabe mayidi salo samayenne bothara walakettida qoppe wothidi koshe kehippe dhoqu histidi sisiza misha oshicha kushen oykidi hasayishe Bette's.

Issi keeththaa sinththan daro aawathinne woden cima gidida asathi uththi beeththishin ha asathape darothi gulbbatha bolla qoophe kessidi woththidi guufe woykko iththa gizayssa kushen oykkidi beeththeethes.

Daro kawo oosanchatinne dere cimati issi mata shiiqi beetishin ha dere cimatappe issi awoz para cira Giza uzinxe ayfesoppe godiza miisha oykidi beetetes.

Beyans liyiza assati issipe be marani marani utidi adeyi hasayizayisa siyishe betetesi ha assatape guye bagara issi adeyi karetha kote mayidayisi eqidi betwsi

Daro asati issi Gita keththa sinththanni boththa mayo mayidd bee mobale kessidi asasi xeellishshe betetees.asatappe xade bagara issi adeyi pude simmidi betees.

Qodan kehippe dariza asati issi matan shiiqo utti beettishin ha asatappe sinthe bagara uttida hedzdzu asatappe giddon dizara mac'a gidishin lanqen lanqen uttidayti attuma gididi betetes.

keehipe daro kawo oosanchatinne dumma dumma asati issi keeththa giddon uttidinne eqqidi beettishin ha uttida asatappe heedzdzu kawo oosanchati gammo dere woga mayo maydi beettete

issi indeya keehippe po7o uttiki gitatidi dabba wodhdhizaara gammo dungoza may7ada kareta oyde bolla uttada beettawus ha indefeka gu7e baggara geeta keethtay beettees

heedzdzu kawo oosanchadi be ooththiza oocho keeththan uttidi desinthan xaraphe bolla gammo dungoza afela micidi iza bolla dawtare wottidi aafishe beettete haasatappe issiniyakka macasya

Diyanaskehppe lo'iza keeththa giddon asati dumma dumma dere woga mayota may' dishin ha maytiza malita gammo dunguza geetettes ha gammo dunguza may'di issife asati utti bettettes

issi kawo ootanchay kooshe dhoqu isti sh siissiza miishe qoshicha kushen oyi di haasayishe beettees ha kawo ootanchafe ganna baggara issi hara addey beettees

Asati maaran utti dishin asatappe guye baggara dumma dumma medho may'ida asati eqqi beettettes ha sinthera dhugan uttida asatappe heedzdzu asati gaammo dunguza giza may'o may'di beettettes

Deyanas keheppe lo'iza teeththa giddon nam'u asati beettishin a nam'u asatappe issi addezi duge bagga xeellidi haasayishe beette haasayiza adde sinthanta waraqatay micetidi uttides.

nam7u addeti issi ooto keeththan geli uttidi dishin ha addeti sintanka dumma dumma waraqa atata kooqidi beettetes haaddetappe issi addezi bootte ishin hanko addez medhon kareth gididi beettees

Issiso asati adez indiyanne gutha nayti issi medhdho mayo mayidi betishthin ha naytapekka guye baggara cilila gita miththay beettes ha miththaziskka guye baggara keththay betes

issi keeththa sinthan maca naya salo samaya bollara mayada karetha oyde bolla uta beettishin hanayakka haa simada xelawus, nayte hani baggara dumma dumma pudenne duge aathtiza ogeti bettetes

nam'u indeti issi keettan geli beettishin ha nam'u indetappe issi niya issi kushen bootta miisha olka beettishin namu indetikka kumetta qoodeppe toho gakkiza gabarey maydi beettetes

keehippe cilila ekkiza demba bestan daro asati istimata siiqidi eqqi beettishin haasatappeka guye baggara keehippe dhoqu giidi beettiza cilila mitati deettes haasatappe issi na7inaa maca gidada beettawus

zumma bolla issi macanaya karetha caamma aathtada gammo dunguza mayada booththa qoofo wothtada bootha bolale gixada uttada beettawus

Guutta oyddu nayti issi matan shiiqi eqqidi izetappe heedzdzati miicishin issi niya be duuna shiishshada beethtawus ha naytappe guye baggara dumma dumma haaththetinne shuchchati beettettes.

Hasafi bedere oga mayo woykko apelanne dumma dumma mawota gabban dancidi bollara duge zaari yeggidi beettetis hasatappe pude baggara maata keeththa woykko woyshen ootettida keeththay beethtes.

Usupun asati be dere woga kumetha mayo mayidi issippe shiqidi betishin ha asatappe oyidati Mac,ca gidishin nam,ati atuma gididi betetes

Issi dhoqu gidi kelatiutida besan hini bagaranne hani bagara hathayi dhuqu gida sohoppe dugetha gogishe betes ha hathayika bitha getetidi eretes

Daro asati issi matan dizaytappe nam7u asati mata shiiqidi beetteetes. Ha nam7u asatappe issinniya macca gidishin issinas adde gididi beettees. Ha maciyakka de7o bolla yanxila oykkada beettawus.

Issiso asati addezi indiyanne gootta nayti beettishin ha asati issife booththanne cilila maya maydi beettetes hanaytappe issi gootta nayo indiya idimmada beettawu.

Dere cimati dumma dumma dere woga mayo tammayidi beettishin ha asatappe issi addezi guchche giza miisshe gurban issidi kashe bolla tookkidi beettees.

keehippe denbattiza bootan shaafay akkidi beettees ha shaafappe hani baggara usupun asati isti issa mata shiiqidi eqqi beettettes

Daro dumma dumma yeththa kesiza asatinne dumma dumma mishati beteteesi ha asatappe tedi getetiza yetha kesiza adeyiguye simidi miccishe beteesi

Nam'u asati issi oso kethan uttidi oso gelidi shishida mishe be kisen oyqidi betishin ha asatape bolla bagaranne gathara botha mayo mayidi bollara karetha kote mayidaysi betes

nam7u addeti issi issa mata shiiqidi haasayishe beettettes ha nam7u addetappe issi karetha koote maydi gaatara bootta usorabe mayda addey hayfen manaxire wottidi eqqides

dumma dumma ayfa ayfe kathati isti daachcho giddon shiiqidi beettetes ha daachcho giddon diza ayfa ayfe katha qummota isti addey besilken eellishe beettees

isti aaya misilen kawo dooranas laatamanne oyddu qammay kanche attidestiza duufe oytada beettawus ha aayyakka afela qoodhera duge zaara yeggada beettawu

keehippe zo7i ekkiza bessan aayo goossay kempos poo7o dosaz maxaafenne minetetha leemiso giidi xaafettidi beettees axoofezappe bolla baggarakka bolta misiley beettees

Daro asati gana bagaranne xade bagara eqidi missile bola nena koronte qohuappe nanga giza missile malatishe betes ha asatika dumma dumma addetinne endeti betetes.

Affoyi korente issi botthappe hara botha eppiza mithathine ogge bethishin ha oggezara issi booththa kame gede bishe bethess. Ha kamezappe pudde baggara nammu' assathi issi ginan kanthishshe bethethess.

Issi koronte shiish oykiza miishazi shuchappe othetidaysa bolla kesi wothidi issi Adey iza giigisishe betishn , ha adezappe gana bagara zo'o kaameyi yiidi eqid beetesi.

ogen asati gede bishenne haayishe beettishin haasatappe heni baggara issi bootta kaami ha gishe beettees ha ogezappe xade baggaranne ganna baggara duma dummay cilila gita mitati beettettes

Issi shuchchafe keeththa keexiza asatinne shuchcha oga giigissiza asati dumma dumma miisha oykkidi qachishe beettettes hasatappe issi addezi karetha gita koote may7di bootta qoofo woththidi beettees

Denba bessan issi addey nam'u koshe titti histidi paasayishe beettishin haaddezappe wu'e baggara dumma dumma cilela maatatinne kita keeththati beettetes haaddezikka bollara salo samay may'o mayides

keehippe denba bessan cilila maataynne dumma dumma shuchchafe oosettida keeththati beettetes ha keeththafe xaze baggara qoronte aaththiza miishay keehippe dhoqu gidi beettes

Keehippe cilil ekiza mata gidon 2 asat eqi dishn ha 2 tappe issinaya maca gidishn 2 atuma gidid etappe guye bagaraka dumma dumma kethatinne mithat betishe de'etes.

Kawo osanchay be othiza osso kethan uti ha kawo osanchati pude bagara tophiya pandiray betishin duge bagara hara dere pandiray medhoy karetha gididay betese izape guye bagarakka ketha misiley betese

Beyanas keeyfe lo'iza demba bestan daro asati adera pudenne gannara duge gididi uttishin ha uttida asatappe gannara duge uttida asati kumeththa karetha mayo maydi beettetes.

issi addey miicishe hatti woykko qurse geetettizayssa oykkidi beettees addezikka gaaththara bootta shuraabe maydi ha shuraabe bollara karetha maydi beettees izikka miicishe dees

dumma dumma kathata miza keethtan huda baggara misilen habasha kaththa keeththa giidi xaafeti beettees ha bootay keehippe qoncinne poo7idi beettees

Tophiya ittay gakonta mala nagiza daro asati issi matta shiqidi uttidi hasaya hasayetizaysa siyishenne issi issunat hasaye tiza hasays xappifishe bettetes

Daro asati issi mata shiqi betishe ha asatapeka sinte bagara duma duma poliseti betetes ha poliseta sintanka zo'o mishi poqeti woyko doyetidi betes.

dumma dumma oge oototanne keeththa shuchchafe keexxiza asati ogen kundi beettetes ha kundida asataka dumma dumma akimeti yiidi denthis sishenne idimmishe beettetes

Shuchape oosetiza keehipe gitatiza xoosa wosiza keethe beetishen ha keethape guye bagarane ganna bagara keehipe cilila mitati beetetes.

Aho keetha gidon dare asati essppe shiqidi uti ha asatappe heni bagara xaraphe matara dizza away botha qobbe wothid botha shurabe mayidi bettes.

Demba bessan bootta medhon ooththettida keehippe gita keeththay beettishin ha keeththa sinthan dumma dumma asati beettettes keeththafeka bude baggara cilila maatay beettes.

shuchchafe oosettida keehippe gitatiza peeththay beettishin aepeeththafey sinthe baggara ta gita mitati beettishin mitafey hani baggara nam7u asati issisa hashe oykkidi haasayishe beettes

daro gashe naytinne gita nayti macatinne attoma nayti issi karen beettishin haasatikka dumma dumma miishata oykkidi ooththishe beettetes izetappe issi issi asati caamma aaththidi issi issi asati mela dishe beettettes.

keehite gitasiza pustafu oosettiza keethaynne ha keeththa sinthan dumma dumma asati eqqi beetetis haasatappe macca nayti mita istifare shiiqi diza mitta matan eqqidi beethtetis

Keehippe daro asati dumma dumma tophiya bandiranne misileta ekkidi potta may'o maydi beettetes hasatappe guye baggarakka shuchchafe oosettida keehippe gitatiza keettay beettees.

keehipte gita keeththati pudotinne cilila maatati deettishin ha cilila maatata matan tophiya bayndiray misiley deettees ha misilappe pude baggarakka ha immata keexxettiza keeththay deettees

Tamare nayti maxaafa keethtan gelidi nam'ati issi mata shiiqidi maxaafa be sinthan pooqi micidi nababishe beettetes ha nababiza naytappe issinaz baqana bolla kushe woththidi beettees.

Oyto oothisiza asatinne kawo oosanchati be maaran eqqidi beettishin ha asatikka ba kushen guutta waraqata oykkidi beettettes hasatappeka guye baggara keehippe gita keeththay beettees.

Daro kawo oosanchatinne dumma dumma asati issife gididi beettishin haasatappe guye baggara nam'u deremo gammayo may'da indeti izeta mata yishe beettettes.

Issi keeththa giddon dumma dumma kareththa asatinne booththa asati beetettees ha asatappe heedzdzu asati be duuna kammiza miishshan kammidi beetishin hanko nam'ati kammontta betteetees.

Be7anas keehippe lo7iza keeththaa giddon dumma dumma asathi kushe sinththe aaththi idimmidi eqqi dishe beeththeesththes;ha asathappe sinththera diza nam7athikka kareththa kumeththa mayuwa mayidi beeththeeththees.

isti addey akime keethan kushen bootta miisha qachisidi siitha bolla uttidi beettees ha addezappe dhaze baggara dumma dumma addeza mayoti beettishin guye baggarakka bootta miish beettees

Dhaleta bayziza dhale keeththan dhaleti cugan cugan bollaninne garsen kamettidi utti beettetes ha dhaletikka dumma dumma miishata oosettida miishata bolla utti beettetes.

Issi adde akime keethan booththa miishsha kushiyan qashisidi booththa shurabe mayidi beetishe beetees. Ha addezi uttida oydekka kareththa gidishin guye bagara dumma dumma misileti beetetees.

Daro asati issife dhugan cugan eqqidi beettishin haasatappe sinthe baggara heedzdzu addeti ukkidi deettes ha diza asatappe guye baggara boottan keexxettida keeththay beettishin keeththafe dhoqu giidi cillira mithati de7ettes.

issi bullati ekkiza mishile bolla sinthe baggara hinte sottu naagoos giza xuufey aafettidi beettishin ha misileppe guye baggarakka bootta miish beettees

issi dhalile bayziza keettan issi macanaya boota koote mayada dhale bayizashe beettawus havnaya bayziza dhaleza shammanas issi attuma nay guye baggara issi miisha ba'idi bid xeellees

daro asati beeppe guye baggara hashshu lo'ora doddu tammu polto haakime keeththa yideta gizaysa qaaphi woththidi kata woykko maadda mashshan oykkidi baththishe beettettes

daro asati isi mata shiiqidi beettishin ha beettiza asatappe nam7ati akime gidishin hinko asati harganchatanne dumma dumma harganchatara yida asati beettetes

Daro kawo oosanchatinne dumma dumma asati isti lo7iza keeththa giddon eqqi beettishin haasatappe sinthe baggara isti kawo oosanchay bootta waraqata oykkidi uttidi beettees

Oyddu tammu polto giza misiley xaafetti beettishin ha misilappe garse baggara gammo dungozan taalettiday beettishin izappe bolla baggara boottan xaafettida miishay beettees.

Ha akime keeththan isti haakimey adde ichisidi bollara addeza xeelliza miishe woththidi iza xeellishe beettees haddeyka ayfen manaxire woththidi beettees.

Heedzdzu asati beettishin ha heedzdzu asatappe nam"ati attuma gidishin issi naya maca gidada beettawus. ha macasiyakka boothta koote may"ada miicashe issi addeza hashe oykkada beettawus.

akime keeththan issi harganchay iitta bolla kezidi icki hanko akimeti kushe guye aathti oykkidi xeellishe beettetes izetappe issi baggay harganchaza su7esora eqqidi beettees

Issi addey qoore bollara booththa afela yeggidi kareta sure gixxidi issi misiliy diza issa sinthan eqqidi beettees. Ha addezasi guye baggara gitati beettiza booththa miishay beettees.

isti hargancha azdey be koshe bolla bootta miisha qachisidi koshicha kosha dhoqu histidi beettishin haaddezi uttida oydezi medhon karethi gidishin bebabbera dumma xaafettida misiley beettees

Akime keeththan asati beettishin ha asatappe issi macanay nam'u koshe issi aakimey oykkidi haasayishe beettees ha haasayiza addezikka areta shurabe maydi manaxire wotidi beettees.

Maccatinne atumati issi mata shiiqidi beetishin ha issi mata shiiqida asatappe guye bagaara keeththaynne dumma dumma cilila miththati beetetees; ha asatappe issinazika zo'o koote mayidi beetes.

asati issi matan eqqidi dumma dumma qommo mayo may7di beettishin ha asatappe sinthe baggara issi addey qoodhen dunkoza halidi bootta shurabe maydi beettes

Miitta garssan gadden ciillila maata laallidi diza asatappe heedzdzati beettishin ha heedzdzatappe issiniya maca gidishin nam'ati attuma gididi beettetes

keehippe daro asati issi mata shiiqidi uttidi apela gullanti may7idi beettettes haasatappe issi issi attuma nayti giddon eqqidi beettettes

issi kawo oosanchati ge'idi ooththiza keeththan oyddu asati issi xaran imatan utti beettishin ha oyddu asatappe issi macasiya bootta koote may7ada xaafashe bettawus

nam7u asati issi issan simmidi beettishin ha nam7atappe issi naya maca gidishin issinazi adde gididi beettette ha nam7atikka uttida oydey medhon karetta

Keehippe dembati ekiza beesan dumma dumma haaththati mithatinne haathe oykkida miishati beetishin ha haathe oykida miishati goyye bagara keehippe aduqqi ekkida qilla mithati beteetees.

dumma ooso oohthisiza asatinne kawo ootanchati issife shiiqi eqqidi beettishin ha asatappe gede baggara galal7o miishan oosettida keeththaynne pude baggara boottan oosettida keeththay beettees.

Nsuppun asati cilila dooza biddon geli eqqi beettishin ha duozaykka tokke puute gidishin ha usuppun asatappe oyddati attuma gidishin issi macanaya bootta koofe hu7en wothada de7awus

tawo oosanchati issife shiiqidi issi bootan uttidishin akawo oosanchatappe sinthera uttida hawo oosanchati dumma dumma manaxiretanne dumma dumma miishata xaraphi bolla woththidi beeththettes

daro asati issi keeththa giddon dishin haasatappe issi addezi salo samayo kote maydi gaattara bootta shurabe maydi guye bagga simmi xeellishe beettees ha addezappe ganna baggara heedzdzu asati eqqidi beettettes

Keehippe gitafeza shuchchafe oosettiza keethti dishin ha keeththafe guye baggara geyanas lo7iza cilila mithatinne cilila maatati beettettes amatatappe guye baggara dhoqu giidi saaratikka beettettes.

Isti poge goyiza workko biitta goyiza galal'o matinay biitta aaththidi dhoqu istidi isti guutta matinan qoolishin bessees ha guutta matina bollaka dumma dumma asati kezieqqidi beetete.

keehippe biittatiza woyko xurati ekkiza bessan daro asati eqqi dishin ha asatappe guye baggara dhoqu giidi xilla mitay beettes ha asatappe nam7u addeti gammo dunguza koote maydi beettetes

issi koronte shiishshi issi bolla oykkida miishata mitta bolla kezidi dabban toosu qachidi giigissishe beettettes aasateppeka gaden doyti pude xeellishe beettettes

Keehippe denbati ekkiza bessan issi addey tokki purte toppishe beettees ha addezappe guye baggarakka nam'u pooliseti issi ssa mata shiiqidi beettettes

dumma dumma woyishefe oosettida keechchenne kooththe gabate udulanne dumma dumma soo miishati beettettes ha miishafe pude baggarakka keeththay beettees

shuchchafe oosettida ogen sinthe baggara asati gedenne ha hamtishe beettettes ha ogappe pude baggarakka cilila mitatinne dumma koronte aasettiza miishati beettettes

dambattiza bessan dumma dumma mithati taaqi haakki eqqidi beettetes ta mithatikka medhon cilila gidishin ta mithatappe bu7e baggara huchthafe ootethita keeththay beettees

Dere imatinne dumma dumma asati issifetethan issi mata shiiqidi eqqi beettettes asatappe guye baggara dumma dumma keeththati topiya bayndiraynne xilila mitati beettettes.

Daro asati issi mata shiiqidi dumma dumma qoodheppe biidi toho gakkanas kammiza mayo mayidi beetettees. Ha asatappe guye baggara gita keeththay beettees.

tophiya iita miishi gakkonta mala naagiza daro asati issi medho may7o may7di bettetes asatappe duge baggaranne guye baggara dumma dumma cillira misati beettettes

Qaala aawati hawa oosanchatinne dumma dumma asati issi ooto keeththan beettishin asatappe sinthe baggara eqqida issi aaway gammu dere woga may'o may'di beettees.

issi ooto keetan nam7u asati xadira pudenne gannara duge gididi misilin issi issa malatetti di haasayishe beettete ha haasayizaytappe ganna baggara diza addeza gidishin dade baggara macasya bettawus

Daro Asati issi matan Eqidi oshicha kushen Salo denthidi qodhepe bidi toho Gatho Bu'eqamiza mayo Mayidi Detes Ha asatapeka Guye bagara Duma duma dereza Bandiray betes

ogen iita miish dizayssa pishiza indeti mithafe oosettida qoofo wottidi dumma dumma nodhommayo may7di beeththetes haasatappeka guye babbara cilila mithatinne heeththati beettetes.

Daro asati tarenne uge pittiza meishata kushen oykidi pittishe beettetes haasatappe issi addezi giste mishilera diza shurabe may'idi hasimmidi haasayishe beettees.

daro asati ogen beettishin ha asatappe heni baggara gita kaami beettees ha kamitakka pudde baggarakkeehippe dhoqu gidi dumma dumma mitha qummuti beettishin ha asatikka kushen dumma miishata oykkida

Laappun asati issi cugan eqqidishin he cugan eqida asatappe giddon issi booththa kumeththa mayo mayida addey bettees ha addetappe xade baggaranne ganna baggara dumma dumma asati de'ettees.

Ooso keetha giddon dumma dumma asati utti dazaytappe hini baggaara sinthen nam''u macca nayti utti dishin ha nam''u naytappe issiniya gannaara duge simmada hankora xadeera pude simmidi beettetes.

yesuusay iza bolla qaaphetti uttida misile bessiz missiley de7ishin izappe sinthe baggarabooththa xuufey xaafettidi beettees.

Issi dumma dumma miishati diza keetha giddon daro caala aayetinne naatethanayti beettettes ha natetha naytappe issi macanaya caala aaye kushe oykkada miisha bolla wothashe beettawus.

Dumma dumma asatanne ba oonatetha bestiza miisha wolko waraqata bessiza misiley de'ishin ha misilezappe ganna baggara zo'on xaafettida miishafe garse baggara maca nay misiley beettees.

Keeta giddon nam7unne heedzdzo asati isti matan beettishin haasatappe isti addey pareta shurabe may7di eqqidi duge simmi xeellishin beettees.

Qodhdhen keehipe dariza asati shiiqidi eqi dishshin ha asstape sinththe bagara giste misile shurabe bolla dizayssa mayiza adde kushe xoqu ooti shiishiza miisha oyqi utidi haasayishe beetees.

Daro nayti issi bola shiqidi nam'u kushe salo dhoqu histhidi betishin ha naytika adene Indo gidishin ha naytika kumeta mayda mayo bota gididi betes.

Daro kaare bita asatinne dumma dumma tsosa Soo cimatti betishshinn haa asatappe guye bagara issi adeyi nam''u kushshe issi bolla shishshi oyikkidi eqqi betees .

Asati Issi issara sarotishe betishen Ha sarotiza asatape xade bagara pude simidi kushe oykidaki beiza Adey gamo Derek cimma Getetishin Ha gamo dere cimmaykka gamo duguza mayidi apala iza bollara mayidi betese

Yeththi yexetiza keeththa giddon daro asati booththa mayo mayidi beetishin ha asatappe daro asati xade baggara gididi dishin izetappe heedzdzati ganna baggara eqqi beetettees ha heedzdzatape giddon dizayssi attuma na'a.

issi addey beeppe guye baggara giste giza katha ayfe misile wottidi kooshe dhoqu isti siyisyiza miisha oshicha kushen oykkidi haasayishe beettes saddeyka ayfen malaxire wottidi bootta qoofe wotides

kare dere kuwase ka'iza asati kuwase ka'iza besan hantishin beettees ha hanitiza asatappe issi addezi kareta kumetha mayo mayiday nam'u kushe pid hisitid betees

Nam'u hasati isti gita orphile giza issi bessafe hara besta efiza miisha bolla kezana gishe nam'atikka issisa xeelidi miicishenne sarotishe bettetes haasatikka medhon kareta kometama ma'ida

Beyanasteheppe lo7iza bestan daro asati dugenne kude hantishe beettishin ha asatappe pudeyiza hani boggara diza asati kawo ootancha pudidi beettetee ha kawo ootanchatikka medhon bu7e kareti gidida mayo may7ida

keehippe lo'iza kare biitta asatinne dumma dumma kare biitta bandirati beettishin ha asatappe nam'ati maca gidishin nam'ati adde gidi beettettii ha nam'u addetikka isti issaz waraqata imishe beettetes

Nam'u asati beyanas keehippe lo7iza bessan issi aaway karetha koote maydinne manaxire ayfen woothidi beettishin hanko issi aawozi bootta kushe kumetta shurabe maydi beettees.

daro kawo oosanshatinne dumma dumma asati cilila maata kushen buuccu oykkidi beettettes hasatappe gide baggarakka teehippe aduqiza cilila mithati beettettes

lo7iza orphire bolla nam7u addeti pudetha kezidi eqqidi duge xeellishin ha eqqida addetappe issi addezi koshe dhoqu histidi haasayishe beettes haasayizadekka kometha karetha may7o may7ite

Daro asati istife gede bishe beettishin haasatappe issi issi asati guye simmi xeellishe beettettes ha asatappe dade baggara ka gana baggara dumma dumma mitatinne heettati beettetes.

issi modho addey bootta qoofe woththidi bootta kometha may7o maydi issi kooshe dhoqu istisi siza miisha nam7u kushen oykkidi haasayishe beettees

Asati maaran eqqi beettishin ha asatappe buye baggara dumma dumma tobiya kawotinne hara asati beettishin ha maaran eqqida asati de kushe sinthe bagga aaththidi kushe gardi oykidi beettettes.

Kawo oosanchcati ooso keeththappe yishin iray ogen bukkin be bolla iray bukkonta mala kammiza gibabe giza miishsha oykkidi yishin ha asatappe guye baggarakka be'anas lo'iza kaamey beettes.

daro asati maaran eqqidi zo'onne kareththan walakettida mayo mayi beettishin ha asatappe guye baggara cilila mitatinne dumma dumma adussa keeththati deettes

issi ayfesoy bootht ekkiza addey bollara kareta koote maydi sinthan pompara haatthe woththidi haasayishe beettes aaddezappe guye baggara dumma dumma misileti xaafeti beettettes

Beyana ske hippe lo7iza teeththa giddon nam7u asati beettishin a nam7u asatappe issi addezi kushen mobaale oykidi caddishe beettees addeza sintanka issi macanaya kometha parethamayo may7ada beettawun

Daro kawo oosanchatinne ooso oothtiza ooso keeththan diza asati beettishin ha asatappe oyddati maca gidishin hanko ichachati attoma gidi beetteti attomatappe isti addezi kometa karetama maydi beettees.

Keehppe lo'iza keeththa giddon dumma dumma asati uttidinne eqqi beettishin asatappe nam'u kawo oosanchati eqqidaytappe issi macanaya guye simmada sinthen diza kawo oosancha xeellashe beettawus.

Daro kawo oothanchati issi keeththe sinthen uttiday ne eqqiday beetetees. Asatape guye baggara shuchan oothetida keethi dhoqqu giidi beetees.

Ketha gidon nam'u asati dizaysatape issi indiya issi mishi asidine gitati besiza misha nam'u kushen oykada xelana gashe betawuse ha indepeka guye bagara issi adey eqidi betes.

Daro asati issi gita keethta sintan eqqidi dishin ha asatappe isti kometha boottanne karetta camma aattida addey heera ha simmidi haasayishe beettees

Ichashu asati shiqi eqi dishin ha asatappe oyddati derese woga qoncisiza asata gidishin hankko issinezi kawo ossancha gidi bettes. Ha kawo ossanchappe guye bagara nam'' u qommo bandiray bettes.

''Darro kawo oothanchattinne duma duma pooliseti cugan cugan dishe ha cugan cugan eqqidayti isi isas sarro kushe emishe beetetes. Ha asatappe pooliseti duma duma zo'o qoobe wothida.''

tophiya ittay gakkonta mala naagiza asati issi medho may7o may7di dishin ha asatappe sinthe baggara fiktafe oosettida gadin cilila maatay laaleti beettees asatikka tophiya guubatetha naagogiza keeththa sinthan deettes

Tophiya maara woykko maata bonchisiza asati issi issi cuggan sintheninne guyen gididi beettishin hasatappe issi addezi sinthen kezidi kushe guyath yootidi beettes.

Dummi ekkiza teethtan dumma dumma kawo oosanchatinne pooliseti beettishin ha poolisetappe isinazi salo samay mayomaydi waraqasa kushen oykkidi xeellishe beettees.

pooliseti dhugan uttidi be qoofe kessidi sinthan xaraphe bolla wottidi beettetes ha poolisetappeka heedzdzati bootta kumetha mayo mayi7e beettishin issinas salo samay7e mayi7e beettees

tophiya naagisiza asati issi isti asati booltanne hankoyti salo samay may7o maydi gaggetikka issi medho qoofe wottidi beettishin hasatappe sinthe baggara oydey beettes

daro asati zembathi ekiza bootan gita mitha garsan isti mata shiiqidi wotti dishin ha asatappe giddon hometa boonta mala may7ida addey eqqidi haasa haasayishe beettees

dumma dumma wode kameta hogida pooliseti beettishin ha pooliseetikka gu7on woththidayssi zo7o qoofenne cilila gidida miisha duunan kammidi beettete

Asati lo'iza keeththe giddon gedene haa hantishe betettes. Haa asatappe hezhzhu sinththera eqqida astappe guyera eqqida issi pantha adey duge simid miccishe bettes

Muuze giiza ayffa ayfe kaththa qommo haththey yiidi kummidi bettishin ha haththezika medhdhon galal'o giididi bettes ha muuza ayfa ayfe gidonkka kehippe aduqqi ekkiza miththay bettes.

Dembba bessan haathey kehippe daridi aaki beetishin ha haaththezas giddon cilila gita miththay beettees ha haaththezappe pude baggara dumma dumma keeththatikka beetettees.

Issi indiya daro koosheta dhoqqu histitidi sisiza miisha sinthen essada, haasa'ashe beetawus. Ha indiyaka booththa koote mayada hu'era heehippe aduqada beetawus.

daro asati dhadera pudenne pudera duge uttidi beettishin haasata sinthanka pompara pompara haaththey beettees izetas giddonka xaraphe bolla abeebay beettees

Issi modho addey bulla koote bollara may'idi gaaththara booththa shurabe may'di ayfen manaxire woththidi beettees haddezappeka gu'e baggara booththa keeththay beettees.

mitha garsan woykko keehippe kowati ekkiza bessan daro asati dumma dumma be dere woga mayonne dumma dumma gita gabareta maydi beetetesil ha asatappe daroti qoodan maca gidii beetetes

Tophiya kawo erteya kawonne dumma dumma hara derekkawoti beeppe guye baggara dumma dumma bandirata istidi sinthan xaraphe bolla abeyba wottidi beettetes haasatappe xade baggarakka tophiya kawoy beettees

To7iya kawo woykko aabe aammide geetettiza addey miicishe bollara karetha koote may7di gaathara bootha shurabe may7di bettees

Issi keehippe lo7iza addey nam7u bandira qade baggaranne ganna baggara wustidi beettishin ha addezappe ganna baggara diza bandiray tophiya bandira gididi beettees iza sinthanka dumma dumma miishati eqqidi beettetes.

Daro asati issi mata shiiqidi be kushe sinthe aaththidinne be kushe baqana bolla wotti beettishin ha asatappe sinthe baggara eqqida issi addey kuy ho'in pununthi dizaysti qonta gixxidi beettees ha qonxayka medhon karethanne bootta.

Heetta geddon kawo oosanchati kushe dhoqu histi distinthan xaraphe bolla pudho woththi beettishin ha kawo oosanchatappe giddon beettiza issi addezi kareta koote may7di salo samaynne bootta malakettida qoopfe woththides.

Dumma dumma dure asatinne kawo oosancshati issi bolla goozettida mika oykki beettishin hasatappeka guye baggara kaamey zo'o kaamey beettishin heni baggara cilella gita mitati bettettii.

keehippe poo7idinne qonce ekkiza keeththa giddon daro asati daraphe lanqe googi uttidi dumma dumma miisha haasayishenne xaafishe bettetes haasatikka bib sinten pompara haatta wotidi uttida

Xade bagganinne ganna baggan nam7u kaameti eqqidishe ha kaametappe ganna baggara issi kaameza woossiza addey booththa shuraabe mayiday kaameppe kezishe beettees xade baggara harati kaamen gelishe deettees.

Duma duma kawo oosanchati issi hasa'a woyko qopa birshiza botan utti betishi ha asatappe sintha bagara nam'u oydey pace gididi beetes ha nam'u oydey pace gididi dizaysappe xade bagara issi inda betaws

nam7u asati hare laaggidi guyera hare togidi beettettes ha nam7u asatappe istinazi caala gedishin istina gurtha na gididi beettees ha hareyakka medhon bootta

kuwaase kaa'iza denba bessan dumma dumma attuma nayti kuwaasa kaa'ishin bessees ha kuwaase kaa'iza demba bessape guye baggara kowaase kaasa beyiza asay uttiza bootay keehippe lo'idi beettees

isti addey kumetha karetha mao maydi kooshe dhoqu histi hiissiza miisha hadita kushen oykkidi beettishen ha addezappe gu7e baggara lo7o bessa giza xuufey xaafettidi beettees

dumma dumma kameti shiiqi eqqiza besan heedzdzunne heedzdzufe bolla gidida kameti eqqi beettetes a kametappe sinthe baggara heedzdzu nayti eqqidinne beettetes

nan'u boessan beettiza asi shiiqi dizaytappe xade baggara dizayti issi keetta garsan macdati issi mata shiiqidi oyde bolla utti beettetes hanko ganna baggara dizaytikka oyde bolla uttidi beettete.

dokke uyiza keettan gannara duge heedzdzu asati utti dishin issi macanaya tokka pentisashe beettawus ha macanayppekka guye baggara issi attuma nay pude simmidi uttides

nam7u kaameti sinthaninne guyen gididi eqqi dishin akametappe guye baggara eqqida kaamey medhon karetha gidishin akaretha kaameta giddon gelanas dumma dumma asati shiiqishe beettetes akameykka bollan dumma miisha caanidi beettees

issi dhoge woykko biitta goyiza gita kaamey biitta begabaten aaththidi issi zo7o kaameza gabaten qolishin bessees ha kaameti diza bootaykka teehippe suratidi beettees

Kehippe loyiza macca nayiya botha qobe wothadda kushea kehipe gitatiza nayiya kusheni karetha misile xafetidayisa oyikada betawusi

Daro asathi issi sohuwan gididi eqqi beeththishi ha asathikka dumma dumma booththa maayothanne kareththa maayotha maayidi beeththeeththes; ha asathappe guye baggara keeththay beeththees.

Issi maca naya qoodhdhe bollara afala giza der wogga mayo yegada afilappe gaaththa baggara zo'o kootte mayada issi kushshe dhoqqu hista oyqadda beetawus

lo'iyanne tophiya bandira mayda asati beettishin haastetappe nam7u maca nayti sinthe shiiqidi beettetes inko addeti wuye baggara izetas eqqidi kushe piddi histidi miicishe beettettes

Piissa woykko haattey dhoqa bessafe zixa bessa goggiza bootan keehite bolti beettiza aaththe matan daro nayti boolta shurabe maydi miicishenne kaayishe bettetes

Daro asati denbati ekkiza bootan dumma dumma be derooga ma'onne dumma dumma afilata danqidi yexxishenne aa'ishe bettetes hasatappe buge baggara daro asati issi farshiqe eqqidideta xeellishe beettetes.

beyanas keehippe lo7iza gita gita mitatinne guutha mithati isti bolla beettiza bessay beettishin ha bessafe sinthe baggara gelosonne kessaso bessiza misiley beettees

Wora giddon issi maca naya kaasse woykko he ha googisiza miisha bolla bungota kushe guye aaththa ichada miicashe bettawus hanayppeka guye baggara daro mitati bettettes.

Hosppun attumanne maca asati issi matan beettishin ha hosppun asatappe oyddati addeta gidishin hinkko oyddati maca gidi beettetes ha asatappeka guye baggara piissa giza gitta haaththey beettees

Gita mithatinne gita mithata garsan asati beettetee hatatappe pude baggarakka keetta daggiza miish beettishin izetappe heeni baggaran awa ayfey guuthara kizishe beettes.

Nitta bolla guye baggaz dumi ekkiza bessan issi addey wodoron qachidi asho tooqishe beettees ha addezappe ganna baggara eqqidayseta eqqidi moobaale eellishe dees.

wora giddon woykko gita mithata giddon daro asati dishin haasatappe nam7u asati ississara kowaase ka7ishe beettettes ha nam7u asatappe hara gede simmi qhoyssi po7en kareka qoy goottidi beettees

Nam7u asati mitha garsan uttidi be xaafida miisha nababishe beettettes hasatappe guye maggara cilila mithatinne cilila maatati beettettes.

issi keeththan gashe naytinne dumma dumma ceega asati beettetes ha gashshe naytappe nam7u gashshe nayti ha simmi xeellishin hankoyti okkidi gede simmi xeellishe beettetes

Daro asati maaran eqqidi sintheninne guyen de'ishin ha asatappe issi indiya keehippe ufayettada duuna duyada miicashe beettishin izetappe sinthe baggara gede simmidi issi addey xaafishe beettees.

daro indeti maara maaran simtheninne guyen gidi eqqi dishin ha maaran eqqida asatappe issi macanaya ganna bagga kezada beettawun ha macanaytappe heni baggara shuccan ootettida gita keeththay dhoqu gidi beettees

Tamari nayti tarin xaraphe woththidi ha xarapheza bolla dumma dumma miishe woththidi xeellishe beettettes ha tamari naytikka medhon booththu gidida kootenne bolale gixxidi beettetes

gashshara nayti astamaretinne dumma dumma asati beettishin haasatappe daroti gashshe nayta gididi beettetes a asata gu7e baggara shichchafe wooxottida keeththay beettees

guutha naytinne issi ceega addey beettees ha nayta giddofe issi sintera eqqidayssi ushichcha kushe kiise naaqidi hadirsa kushen dawtare oykkidi beettees

Gitatinne guuththa nayti addetinne indeti issi bolla gididi dishin ha asatikka sinthe baggara diza nam'u addeti goobetetha woykko gittatetha bessiza miishsha nam'u kushen oykkidi beettettes

Kowaase kaa7iza bestan dumma dumma kowaase haastanchati issimata shiiqidi idimetti beettishin ha idimettiza naytita issi medho maydi beettete izata perqule baggara dumma dumma kowaase kaasa xeelliza asati de7ette

Keehippe denbati ekkiza kowaase kaa7iza bestan daro nayti kowaase heenne ha wodidi kaa7ishe beettishin ha kaa7izatappe heedzdzati talo samayo shurabe maydishin hanko nam7ati zo7o kumetta mayo maydi deettes.

kuwaase ka'iza bessan keehippe aduqi ekkiza macanayti kowaase kaa'ishininne izeta kaasa dumma dumma asati karera uttidi xeellishin beettees ha kuwaase ka'izaytappe issi macanaya zo'o kumekka mayuwa mayadus

Bolla pideto ooto ooththiza daro nayti sinthe baggara eqqidi beettishin hanaytappe guye baggarakka dumma dumma attuma naytinne maca nayti beettettes hanaytappe ganna baggara misiley beettees

keehippe biittati ekkiza dhura bessan kaseka7iza asati beettishin ha kuwaase ka7iza asatappe nam7ati mata shiiqi beettishin izatappe guye baggara kuwaase kaasa xeelliza daro asati uttidi beettes

kowaase ka7iza bessan keehippe dembate ekkizanne lanqera lanqera mitati beettiza bessan daro kowase kaastancati issi issara idimettishe beettetes haydimettiza naytappeka pude baggara kowaase kaasa beyiza asati eqqidi deettes

kowaase kaasanchati kowaase kaa7iza bessan heenne ha woxxishe beettishin ha kowaase kaa7iza bessafe guye baggara kowaase kaasta xeelliza daro asati uttidi beettettes asatappeka guye baggara itta miti beettees

Kowaseka iza teehippe dembati ekkiza bessan cilila maatatinne guye baggara cilila mithati beettiza bootan issi addey nam'u kushe laallidi sinthe woxxi diishe beettes.

Keehippe denbati ekiza kowaase kaa'iza bessan issi kowaase kaassiza addeynne kowaase kaa'iza nayti istimata shiiqishe beettete ha naytikka kumeta zo'o may'o may7ida.

issi wottancha addey issi kushen kooshe siissiza miisha oykkidi beettishin tophiyan gita wotta woxxiza addezappe issi naza gididi erettees

denba bessan kowaase kaa7iza nayti kaa7ishin hana kaa7iza naytikka nam7u cugan kaa7ishin izetikka issi baggati galal7o kumetta may7o may beettishin hanko baggati bootta kumetta may7o may dibbettetes

Isti macanaya bolla pitisiza miita bolla kiza aqqada woxashe beettawun ha macanayakka haretta cammane farsera botu gididayssa aattada qeeri shurabe may'ada beettawun

Acce bittan issi bitta goyiza gallal''o kammey de'ishshin ha kammneppe guye baggara duma duma cillila miththattinne guththa guththa miththatti bettetes.

Daro kaameti besan duma duma pude bagara bothhine duge bagara salo samaye gidida kameti eqi de'etes ha kametape bolla bagara away gakonta malla kuwasiza kethay des

shuchchafe oogen denba ogen heedzdzu toora diza kaamey yishe beettishin ha kaameppekka gu7e baggara hara heedzdzu toora diza kaamey yashe beetton ha kaametappe xade baggara asati gede bishe beettettes

Daro kaameti dembba bessan sinthen sinthen gididi cugan cugan beettetes. Ha kaametappe duge baggaranne pude baggara be7anas keehife lo7iza cilila mithati beettettes.

Oge bolla dumma dumma parati asatinne dumma dumma miishati beettishin ha asatappe pudde baggara phichchafe oottettida keehippe gita miishay beettes ha miishaykka keeththa giidi xeeygettes

Issi taamey shiiqiza bestan daro kaameti dishin akametappe issi kaame giddon asatinne dumma dumma deyshe geetettiza soomi doossati gelidi bettettis akames guyo baggara nam7u addeti taameza beydi dhoqu isto ykkida.

ogen dumma dumma gitanne guuta kaametinne dumma dumma asati tamutishin beettees ha ogen issi gitta mithay cilili beettees iza matanka keehippe gita kaamey beettees

daro kaameti asatinne dumma dumma haaththa ekki hantiza kaameti beettishin haasatappe guye baggara dhokqu giidi keela bolla shuchchafe oosettida keeththay deettees

issi keehippe denbasi ekkiza gaammo oyddu tammu holto geetettiza bootan issi gurtha kaamey heedzdzu toora dizaara hayashe beettawus ha kamey pe guye baggara dumma dumma aafotinne mithati beettetes

Deyanas teyeppe lo7iza bessan dumma dumma keeththatinne kaameti beettishin akeeththata matan issi kare shiiqi di asati beettetes asatikka iissa mata pirqi giidi eqqida.

kawo oosanchati ooto ooththiza peettan ichachu asati beettishin ha ichachu asatappe heedzdzu asati ha simmi utti beettettes hanko nam7u asati gede simmi uttidi beettetes

Xunitha ogera isi hedzu tohora diza kameyi ha yishe bettesihin ha kame matara isi adeyi gede bishe betesi ha adezi gede bidayisa sinithani dhoqu gida kehipe zumatida besayi betesi

Ketha gidon daro bolale gixida atumatinne mac'ati betishin ha asatappe sintha bagara issi mac'a nayiya zo,o bolale gixada kushen dabtarenne mobayile oyiqada betawus

Gita keeththati xade bagaranne gana bagara betishin hesatappe gido bagara maatay c'lili beetes ha maata gidonkka gita gita c'ilila miiththatinne dumma dumma ayfa ayfe imiza miiththati beetetes.

Issi shuchchafe oosettida gita keeththa sinthan kamey yiidi duc'c'a zaari eqqin hakame bollafe isti karetha poote mayda addey goozetti diza miishata immishe beettees.

Beyanas ke hitte gitatiza phuchchafe oosettida keethtinne izappe xade baggara adussa adussa cilila misati beettetes ha cilila mitatappe hin baggara saloy dhoqu gidi beettees.

Ooto keeththan nam7u me heedzdzu asati beettishin ha asatappe issi addezi waraqata bolla xaafishe beettees addeza sinthe baggara qompara haaththenne kodhoy beettees.

Issi keetta giddon heedzdzu asati beettishin a heedzdzu asatappe nam7ati adde gidishin issi na maca ha macaakka bootta koote may7ada issike guyezaara qachada beettanus.

Shuchchafe keexettida keeththasi beettishin ha keeththatikka giddora giddora zayzarey daggiza doo7ey beettishin ha beettizaytappe sinthe baggara dumma dumma mitta meqoti beettetes ha mitha meqotikta gashara.

Ketha giddon issi maca naya bootha koote duca wodhidayssa mayada na'mu kushe sinthe aathta oykkada duge bagga xeellashe beettawus

tamare nayti be tamariza timirte keeththan issi bessan gelli uttidi paace ekiishshe bettetees ha naytikka dumma dumma may'oo qommotta may'idi beettishin ha mayottikka qommon karettanne boothta malatta geetettetes

keehipte akki ekkiza keeththa giddon dumma dumma oydeti be cugan cugan woykko heedzdzu cugan beettetes ha oydetanka uttida asey isti asikka beettenna

Astamaarey tifilen gelidi aafishe beettishin ha astamareykka mayda mayoy bootta koote gidishin izi xaafiza miishazikka medhon karetha gididi beettees

daro tamare ongida asati issi keeththa giddon dumma dumma podhotanne dumma dumma uwoppe poo gakkanaa kumetha gakkiza may7o maydi kaa7ishenne miicishe bettettes

keehippe lo7iza dembati ekkiza bessan gita keeththatinne haytheti istikari shiiqeti beettiza mithati beettete ha keeththafe sinthe baggara nam7u addeti dugge hantishe beettete

Tamare nayti be tamariza keeththan wostidi be sinthan waraqata wostidi nababishenne phaafishe beettetes ha naytappe daro nayti salo samaye kootenne gabare may7di beettetes.

tamare nayti be paace ekkiza paace bessan uttidi sintaninne guyan dugancudan bemaaran uttidi paace ekishe beettetes a paace ekkiza bessafe buye baggara keehippe poo7idinne qonci beettes

Issi nay karetha mayo mayidi hu'e dadisidi sinththe zaari beettishin ha nayaka medhon kaaretha gida dishin issi addey kooshe dhoqu histisi siyiza miishan duunaso shishin haasashe beettawus.

Isti bootta kaamey tamare keeththa sinthan eqqi beettishin ha tamare sinthanka dumma dumma asatinne gita misati beeththettes ha tamare keeththa giddonka keehippe gitatiza misati beeththettes.

Gooththa nayti dumma dumma pudhotanne kehppe biidi too gakkanaas kammiza karetha kometha may'o may'idi be anjo saate bonchishe bettettes ha naytappeka guye baggara keehipe gita keeththay beettees.

Daro asati issi matani utidinne shiqidi eqidi bettetes ha asata giddon Issi adusa adey boththa koote mayidi kushshen waraqata oykidi sinththen eqides

keehippe daro tamare nayti issi maxaafa keeththa gelidi nababishe bettetes a maxaafa keeththayka phichafe oosettiza keehippe akki ekkiza keeththa gididi beettees

Keehippe dembbatti eekiza bessan garsseranne bollara oogey dizayssa besses ha bollara diza oogarakka issi boththa kaamey duuge bishin beses

Issi demba besan be'anasi kehippe loo'iza oge betishin hageka gede gedi gi ekiza oge gidishin ha ogezan issi kame gede bishe beetes. Ha kamezas guye bagaraka asati eqidi beetetes.

Issi teehite dembatiza bootan kuda baggaranne duge baggara biittafi ekkiza gadey beettishin hagadappe giddo baggara karetta shuttan oosettida ogey beettes ha ugappe duge baggara issi addey eqqides.

aceti ekkiza mata ootettida ogey dishin ha ogappe ganna baggaranne xade baggara keehippe qililiza maatatinne mitha hayteti beettetii ha acetti ekkiza ugeykka keehipte aduste gididi beettees

Nam'u kawo oosanchatinne dumma duma goshanchati issi miththa garssan shiiqi eqidi haasa'ishe beetetes. Ha haasa'iza asatappekka guye bagara galal'o biita goyida kaame beetees.

issi oge goyiza wolkko baasiza galal7o kaamey oga baasishin akameppe xade baggara asati ha yishenne gede bishe beettete hogezappe pude baggaranne duge baggara chilela mitati beettete

biitta bookkiza galal7o paamey biitta bookkishin izappe guye baggara dumma dumma asati galal7o mayonne duma dumma zo7o mayota maydi beettettes haasatappeka guye baggara dumma dumma cilla mithati beettettes

ogen kameti gede bishinne ayshe beettishin ha kametappe gede biza kaame guutha gash ekkishin heni baggara ha iza kaamey gitati beettees ha gitati beettiza kaamepe gu7e baggara dumma dumma miishati beettetes

wora giddon biitta woykko oge goyiza galal7o kaamey beettishin ha kaameppe pude baggananne duge baggara keehippe gitati ekkiza cillila mitati beettettes

asati maayan eqqidi denbati ekkiza worko acce giessan geettishin hasatappeta gu7e baggara dhoqu giidi keetinne domma domma cilila misati beettettis

garo gita kametinne kashe kameti beettishin ha kametappe giddora heedzdzu addeti ha ishe beettetes ha heedzdzu addetappe xaze baggara dizaysti bootta shurabe maydi karetha camma aatti beettees

Aceti ekkiza ogen issi indiya karetta shura be mayada sure gixada beettawus ha indefekka gu'e baggara dumma dumma keeththatinne mitati bettettes.

asati goshsha goyishe beettishin ha goshsha goyiza asati be kushen mardo waalenne dumma dumma miishatan goyishe beettetes ha goyiza asatappe sinthe baggara issi peelay beettees

attumati macatinne pooliseti dumma dumma gitanne guutha kameti isti matan beettishin ha kameta sinthan isti addeza nam7u poolisey orki xeellishe beettettes.

mata oosettida ogen nam7u kamoti sinthenne guye gididi yishe beettete takametappe ganna baggara issi naya kushen waragasa orkada eqqada beettawe

mata oosettiza ogey dishin ha ogeza giddon oyddu asati hammutishe beettettes ha oyddu asatappe nam7ati sinthe mata shiiqidi beettishin hanqo nam7ati guyera yishe beettettes

Hathay misiley pompano duuqetidi haatha gido naqetidi beyishin ha haathappe guye bagara sharaynne duma duma dhoqu gida zumati beetetes.

Kehipe c'ilili ekiza besan duma duma kawo osanchatinne duma duma asati shiqi betisheni ha asatape kawo osanchati kushen hatha oyqidi uyishe betetes.

Daro asati issi mata shiiqidi dishin asatappe nam'u gita addeti ayfe haaththen meecetishe beetetees. Ha asatappe heni baggara issi zo'o koote mayidara asata xeellashe beetawus.

issi haaththe duuqiza bestan daro yakkaneta koogisi wostidi nayti haaththe duuqishe bettetis ha naytikka macata gidishin hamacatappe istiniya kumetha gamare may7ada beettaro

Haaththa oykkiza miishafe issi macanaya haaththa doyin, haaththezi yarkanen gogishe beettees. Ha nayaka xade baggara eqqin nayippe duge baggara keehippe cilila mithati beetetes.

Haaththe oykkiza miishay keexxetti beettishin ha keexxettida miishafe xade baggara dumma dumma booththa mayotanne booththa qoofeta woththida asati beettettes. Haaathte oykkiza miishafe guye baggara xilila doozati deettes.

dumma dumma salo samaye kaameti issi matan eqqi beettishin hakametappe pude baggara keehippe gitatiza cilila mitati beettishin hakameykka oyddu tammu polton haatta eqkidi moogisi asas daktiza kaame

cheayeppe gootha naytinne goottu eeggi ekkiza indiya haaththa duuqiza bessa yiidi duuqishe beettetes ha naytappeka issinaas koshen haaththa ekkishe beettees

Daro kawo oosanchati aatta orkiza meesha mata biidi aaththiza doydi kushshe bessidi kushsan dunqi ekkidi uyishe beettete asatappe gu'e baggarasa daro cilla mitatinne asati beettete.

Mata oosettida aaththe oykkiza miisay de7ishin ha haaththe oykkiza miishafe gu7e baggara nam7u nayti aaththeza duyidi izi goggizayssa xeellettes ha haaththeza oykkiza miishaka birdettidi birda giddon dees.

Haththa ke'izappe haththa oyikidi issi haththa osanchchay kushe mechetishen heni bagara dumma dumma adetinne indeti eqqidi ha simidi addeza eqqidi xelishsheni de'es.

kawo oosanchatinne dumma dere cimati shiiqi dishin ha kawo oosanchatappe heedzdzati haatta doydi moogisishe beettetis haasatappe pude baggarakka yarkane geetettiza haaththi duqiza miishi beettees